Ny hitantsika eto dia gazety. Mivoaka isanandro moa izy ity ary milaza ny vaovao manerana an'i Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao. Raha ny soratra vaventy hita miharihary dia "Vehivavy marary andoha lava no mora miakatra tosidrà."